bilyo babirusile isepikyi anhampile isepikyi ikyindi bareremu ishe hungakyi mukari mweyashewe

Bilinganya, zinzagi, bitungulu bigyeeke, butungulu bigaali, zinyanya zingyeke, zinyanya zingali, byosizana babiteele mu bibbo

ino ingara bakyiyandihaho tsinamba bakyisunga ni mungakyi ili mumulyango, kumulyango kwetsimbawo

babaana bataru umwana mutwela akonele asi makalama wafumbile bikyele umulala wehale walolere umulala wawambile lusaaya warere kamahono humarango

Umusani wahambile tsimumbo ilungu wahambile ilungu ni indala wamwatile ijindi wahambile khugakyi iwaya yabirile inyuma iyekumuliro gwe shinyagasa

Ehe emitoka eri kunina ate eri kuza kuweta ikona eti kubira bona bulalo buliwo, eza kunina lujiji, lubega ulu luliyo lijenya lubega ulu nalo lijenya nenge ebirira akhari nga yamala yanina kulujinji etayi nga yamalile okwambuka bulalo.

Kamabale kamakali mumetsi ketololile khumetsi , kalimo ne bindu bilimo bilikhubonekhana nga babandu, mulimo bili khubonekha nga bisala.

Ano inzu, inzu ingale iye liloba, inyuma iliyo kamatoore, mumulyango asi ayasamilila nenga intsu ili iye tsimande tsibili.